Kpɛŋŋo loori nim n doya ka loori bili maa maɣalima maɣalim ka loori karili maa gba zaa maɣalim maɣalim ka salo piɛ n gilli ka bi zaa nyɛ ban ʒɛya ka yuundi li loori maa ni maɣalim maɣalim doya maa ka kurigu pa loori maa zuɣu sa

niriba nyɛla polinsi ni gba so ka oyɛ liga ka di nyɛ zaɣ' ʒiɛ ka nyɛ do puuni ka lala niri maa pɛli zibiligu ka zibiligu maa nyɛ zaɣ' piɛli

niraba ayi n ʒɛya doo mini paɣa doo maa gbubila foon bee binshaɣu n zaŋ kpa o tibili ka paɣa maa mii gbubi buku bi zaa pilila zipili ʒiɛhi ka bi ʒi mashin gbuni mashin maa ka di ʒɛ tankpaɣu shee

bihi ni ninkura n piɛ n ʒiya ka ʒi binyɛra dabam dabam so ʒila tahali ka zaŋ patirɛza niŋ di puuni ka so gba ʒi binshaɣu ka zaŋ soŋ n pa di zuɣusaa

sola n-za tia gbunni ka n nya ka moto za bɛ sani ka m ma ninkur' so paɣiri o nuu ka zaŋ nangbampɔbirigu m-pɔbi o noli ka paɣa so gba za o nyaaŋa ka kpabi bia ka gba zaŋ nangbampɔbirigu maa m-pɔbi o noli

Paɣa n ʒiya ka wuɣu o nuu ka la ka chinchina paaki paaki o nyaanga ka o do chinchina maa zuɣu

jinmanim n bɔŋɔ ka ŋɔ bɛ tuuni maa zaŋ mariƒɔ yɛ o nyɛgolini ka ti sa be nyɛŋa ka bilidin karili gba za be nyɛŋa

zahibu shɛɛ n.buŋɔ ka paɣ' ʒɛya ka yɛ liga piɛli ka paɣ' so gba ʒɛya ka gbabi gbanpiɛli ka ƒɔni pa bi tuuni ka paɣ' so kpɛna ka yɛ liga girin

Namda nim ka bi zaŋ shaba shaba ŋɔ di nyɛla balabu balibu n ti pahi chinchina ka di bɛ loba nimni namda nima maa nyɛla kɔŋkoba ka kala nimaa gba lahi nyɛ konkoba

Niraba n kpɛ n bɛ bayaɣati ni n gbubi gbambihi ka zaŋ ŋmana n toori di puuni n niŋdi gbambihi maa puuni n tiɛra ka paɣa so tam duli maa o mini bia ka so chinchin ʒiɛ

Niraba n ʒiya ka bi to katawiya niŋba ka so ʒi bi tooni ka so chinchin piɛlli ka so ʒi noli ŋo ni na ka so chinchin piɛlli ka zaŋ o nuu n zaŋ tabi o zuɣu

Paɣa n ʒɛya ka piigi o nuu tiri zuɣusaa ka zaŋ bini ga o maŋa ka so gba ʒɛ o nyaanga ka yɛ chinchin liiga ka do so gba ʒɛya ka gbubi maik

Niɛma ka bi kohari ŋo ka paɣaba ayi ʒɛ niɛma maa gbuni bi koharila niɛma balibu balibu nimaani leemu biɛni kodu biɛni wotamilo gba bɛ di puuni

paɣ' n ʒɛya tɛbuli tuuni ka zaŋ tima tamitam tɛbuli maa zuɣ ka yɛ goɣipiɛli ka paɣbaayi ʒɛ o tuuni ka ʒɛ kuɣ' piɛla zʋɣ' ka o yɛriba yɛtoɣ'

Palli zuɣu ka sarati niŋ ka loori ʒi niɛma ʒɛya ka so mii lu n do luɣuli ni ha ka so ba moto ʒɛya ka so mii bari tooni ka niraba ayi ʒɛya ka yɛ liiga sabila

Tumtumdiba n tam zuɣusaa n tumdi tuma niriba ayi zila bɛ gbina zuɣu ka niriba ayi za zuɣusaa ka ninvuɣu yino gbaya ka so jinjiɛm sabinli.

Paɣa n ʒiya ka zaŋ kurifooti zali n niŋ sala niŋ ka zaŋ duɣu tam di zuɣu ka zaŋ teebuli gba zali o gbubila chɛriga ka teebuli maa loŋni ka kuriga ʒɛya ka o zaŋ gbambili piɛlli zaŋ tam teebuli maa zuɣu ka zaŋ tahapoŋ gba tam

Sarati n niŋ ka paɣa maa gbubi o bia maa doya kuhura ka moto doya ka bi gba chɛchɛ doya shikuru bihi ayi ʒɛmi ka so ʒɛya ŋmaari foto ka so tabi o puli ni o gbali ka yɛ liiga dozim

Shab n ʒiya ka so ʒɛya ha ka labtop nim tamtam bi tooni ka buku nim gba panpaya pahi ka o pii o nuu tiri binshaɣu ka bi zaa nina bɛ nimaa ni ha ka foon pa so tooni

Palli zuɣu ka niriba anahi nyɛ bini gbubi taapoli ka loori piɛlli za bi tooni ka pirinsi loori nima za tooni ha ka saa niŋ ko' bihi sɔŋ.

N nyɛ ɛskavɛta ni ʒɛya n yaari tankpaɣu niŋdi boɣa shɛli ni ka nachimbi shab ʒi kuɣu zuɣu ka shab ʒɛnʒɛ bini maa gbuni ɛskavɛta maa gbuni ka koma dondoya di luɣa ni ka tihi pam bɛ di nyaanga

nachinbili n ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi liɣiri o nudirigu ni ka fooni dibanahi pa o tooni zaɣ yini nyɛla andirod foon ka zaɣ yini nyɛ kiipas foon ka so ʒi o tooni ka o nini polo bi yirina viɛnyɛla ka loba pa o tooni

N nyɛla polinga ni zaya ka piigi o nubila tiri ti luɣushɛli polo ka n nyɛ ka bildin zaya ka n nya ka doo so gbaya n maani o namda niŋda ka shɛba gba zan za bi nyaanga o yɛla liiga piɛlli.

Jiŋli puuni ka bɛ piɛ lai lai ka ti bɛ maŋ politi bɛ sunsuuna shena pilila ziilsi ka sheba mee bi pili zipilsi.

n nyɛla do puuni ka tɛbuli zaya ka be zaŋ kuɣisi pɛngili tɛbuli maa ka nyɛ ka takoru bɛ do maani ka n nyɛ ka kuɣ' shɛli ʒɛya ka so be ʒɛ kuɣ' maa zuɣ'

Ninkurigu n ʒiya ka bi chɛri o zabiri bi zaŋla tanpiɛlli zaŋ pilo ka ŋun chɛro maa ʒɛ o nyaanga ka gbubi zipiligu ka pili zipiligu ka bi zaŋ faan zali bi nyaanga ka faan maa kafuna maa nyɛ zaɣ buluu

paki titali ni ka nririba nyɛ ban pɛnpɛ m zaya shɛbi zala nagbanpɔrisi pobi bɛnoya lani maa nyɛla din pɛ ʒɛ buyi ka shɛbi daa na ka yuniba

niriba n pɛƒɔli n zaya ka be nyɛ ban gbabi silibanima ka be bili zaya ka yɛ guɣipiɛlli ka sogbabi loba sabinli o nuuni

niraba n laɣam ʒɛya ka paɣa so ʒɛ bi tooni ka zaŋ o nuhi laɣam taba ka diriba fiila ka bi mii ʒɛ o tooni ka bi hankali bɛ o ni

laati tabiibu binyɛra n ʒɛnʒɛya ka bidib bili ʒi di gbuni ka kpa ninkpara ka yɛ liiga ʒiɛ ka paɣa so gba ʒɛ di gbuni ka yɛ goɣa buluu ka bi zaŋ woya nim n tuntu maʒina maa ni

yuri n chɛna ka vari bi torooko ka so ʒi torooko maa zuɣusaa ka shab tuhuriba soli ka bin tuhuriba soli maa yino yɛ liiga sabinli ka nyaɣa baaji ka yɛ liiga zaɣ ʒiɛ

mashin nim dabam dabam n ʒɛ kpɛ ŋo tipa nim nyɛla din biɛni ka din miksiri tankpaɣu gba biɛni ka tin mi shɛli ɛskavɛta la ka di gba zaa nyɛ din biɛni

Niriba n-laɣim zaya ka wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka yɔhira ka so gbubi foon ka shɛba gbubi dapaɣila ka zaɣ'bibihi ka anfooni be di puuni.

ŋarim dibaayi n pa kom zuɣu ka piɛɣu tahi ŋarim yinga puuni ka so ʒi tooni ka so gba zaa ʒi nyaanga ka tihi bɛ kom maa kpaŋa

N nyɛla polinga ni zaya ka gbubi fooni o nuu ni ka n nyɛ ka paɣa so za bi tooni ka yɛ liiga ʒee ka n nyɛ ka polinga maa nyaanga ka loori zaya ka nyɛ loori piɛlli ka zaɣa dozim booyi di luɣuli ni.

niraba n bɛ boɣali ni ŋo ka so tam bi zuɣusaa ka yɛ goɣa piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka bi zaŋ papu nim n konɛti n sheena boɣali maa puuni

Paɣaba n kpabi biho chɛni ŋo ka yino gbubi patirɛza ka yino gbubi wuntaŋ taɣarigu ka yino gbubi kpalaŋa ka yino ŋun lee ʒi gbambila ka gba kpabi o bia ka yino gbubi namda zaɣ piɛlli ka zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi o bia maa

Bildin n wurim wurim ka taabo kaba dondoya ka paip kanka n doya ka tihi sa di nyaangi ha

Niraba n bɛ boɣali ni ka si tam zuɣusaa ka so jinjɛm jia ka yɛ liiga piɛlli ka kuɣusi ayi ʒɛ bi zuɣusaa ha ka bi zaŋ pabu n sirigi niŋ boɣali maa ni

Niribi n laɣim ʒiya ka ye neepiɛla ka zan mashaara dinlihiri nina n tam bɛ tooni ka so gbubi pɛn n ziya sabira ka shɛbi ʒɛ bɛ nyaanŋa n gba zaa zan binyɛra kpa bi nina

Bihi ayi n ʒiya ka yino maa pamdi yino maa zuɣu yino maa dabimi ka yino maa mii nyɛ ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka ŋun dabi tiŋ maa zaŋ o nuu n zaŋ tabi o jirili

Tipa tirak n ʒɛya ka tankpaɣu bɛ loɣu maa ni ka ɛskavɛta gba ʒɛya ka tipa shɛli gba ʒɛya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka ɛskavɛta maa nyɛ zaɣ dozim

Niribi laɣim ʒi tii gbunni ka linjin doo za bɛ sunsuuni ka ban kpalam maa ʒinʒi nyanga ka so gba yiɣisi zaya ka gbubi takara o nuuni so zaŋ o nuu vuli o maŋa ka yɛ gɔɣu piɛli.

bihi n-laɣim ʒia ka yino zaŋ dala n-yili o shee ni ka ŋmeri li ka ban kpalim daa za o nyaanga ka yuuni o n-ŋmeri maa

Kobiɛɣu n doya ka niriba baɣasiri di luɣani ka zaŋ gaɣa dozima n zaŋ nyaɣi bɛ nyaansi ka yino gbibi kopu zaɣa dozim o nuuni.

Paɣa n ʒiya ka kompiuta tam o tooni ka gilaas gba zaa tam o tooni ka o ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga sabinli

Bihi n dabi kom namgbani kpaŋa ka ahɛba bɛ kom maa puuni ka zaŋ gbaŋ bihi n niŋ kom maa ni shɛŋa nyɛla gbaŋ bihi zɛhi ka shɛŋa nyɛ gbaŋ bihi vakaha ka so gbaya ka zaŋ o gbuna tiri na.

pirinsi mini sabiila nim n laɣam ʒɛya ka pirinsi maa daari sabiila nim maa ka bi gba daariba ka bi gbubi tana ka di nyɛ tinsi kala nima

Bihi anahi n gbaya ŋo ka bi gbubi boɣati nima n bɛ kom ni ni bi tooi kom bi gbala kom maa puuni ni bi toogi ka zaŋ boɣati nim maa tim kom maa ni yino gbubila silba boɣati ka yino gbubi gbambili boɣati ka di nyɛ zaɣ buluu

Paɣa n ʒɛya ka ʒi tahapoʋ ka niɛma bɛ tahapoŋ maa puuni ka o gbubi piɛ shɛli o nuuni ka niɛma gba bɛ piɛɣu maa puuni birash nim bɛ tahapoŋ maa puuni kpama bɛ tahapoŋ maa puuni

n nyɛla pɛrinsi ni zaya ka soja gba zan pahi ka soja maa gbabi mariƒɔ ka n nyɛ ka pɛɛkapu zaya zaɣ' piɛli ka di lugu maa nyɛ dinpiɛli ka be za palizuɣ'

Niriba n zaya ka paɣaba gbibi bihi n za nimaani ka niriba ayi ʒi teebuli gbini ka gbana nyɛ zaɣa dozim m pampa bɛ tooni ka so za paɣaba maa sani ka ye gɔɣa piɛlli.

Paɣaba n ʒi koma chɛni ŋo bi zaa ʒila siliba nima ka yino ŋmaligi yuundi na ka soli bɛ bi tooni ka yino yɛ liiga sabinli ka yino ŋun lee yɛ boɣa bihi ka gbubi guuka ka guuka maa nyɛ zaɣ dozim

Daa puuni ka loori ʒɛya ka paɣaba ʒi o tooni ka kohari binyɛra ka bipuɣunbili ʒiya ka yɛ liiiga ʒiɛ ka zaŋ o nuu tim piɛɣu maa ni n niŋdi binyɛra maa ka shab zaŋ bi dina niŋ niŋ piɛri ni n gba zaŋ zali zali

N nyɛla pala ayi sunsuuni ka loori ʒɛya ka ku saɣam saɣam di luɣuli kam ka di punti zaa nyɛ din maɣalim maɣalim ka shɛli gba ʒɛ di nyaanga ka nyɛ din maɣalim maɣalim ka loori karili bɛ di nyaangi ha n tam palli maa zuɣu ka bi zaŋ bini pili loori maa ka loori maa nyɛ zaɣ ʒiɛ

Paɣaba n doli palli chɛna ka bi zaɣ yino kam ʒi niɛma bi zuɣuri ni ka zaŋ chinchina lo bi nyoɣani ka zaŋ yɛri n niŋ bi nyingoya ni

niriba n-laɣim ʒia ka zaŋ bin'yɛhiri niŋ pleetinima ni n-zaŋ tamtam bɛ tooni ka bin'nyura gba be glaasinima ni n-tam teebuli maa zuɣu ka paɣa ʒi nimaani ka gbubi bia ka maa pii o nuu n-tiri zuɣusaa

Daa ni ka paɣiba ʒiya kɔhiri bɛ nɛma yino maa ʒila piɛɣu zaɣ'ʒee zuɣu ka zaŋ leemu niŋ piɛɣu ni ka gaɣili za o sani ka kom be dini ka shɛba ʒi o nyaaŋa ka zaŋ patireezanima zali bɛ luɣa ni.